Wannan yana nuna wani gida mai sauƙin siffa tare da igiyoyin shanya a waje. Gidan yana da fuskoki guda huɗu kumafalle ne guda, ma’ana ba bene baa. yana da tsarin ginin zamani mai sauƙi, madaidacin rufi da kuma buɗaɗɗun tagogi masu siffar baka, wanda ke ƙara wa gini kyau. Bangon gidan an yi shi ne da buloo da suminti, yayin da rufin kuwa anyi shi ne da langa-langa na zamani wanda ya daace da wuraaren da ake samun ruwan sama mai yawa. A muhallin gidan kuwa, akwai korayen tsirrai ciki har da bishiyoyi masu kama da na ayaba waɗanda ke girma sosai a yankunan. Wanda ke yanayi da wajen gari ko kuma wurin da ake samun ruwan sama sosai. A igiyoyin shanyar dake gaban gidan kuwa, an rataye nau’ukan tufafi iri-iri, da suka haɗa da riguna, wanduna, zannuwa, dogayen riguna na mata, tawul da dai sauran nau’ukan kayan sa wa, an kuma matse su da abin riƙe shanya na zamani. Yin amfanii da igiyar shanya a waje yana nunaa hanya mai sauƙi da tattalin arziƙi na busar da tufafi wanda ya dogara da hasken rana da iska maimakon busar wa na wutar lantarki. Samun igiyar shanya yana nunaa ɗaya daga cikin amfanii fili a wajen gida.

Mace ce ke tafiya ɗauke da jarirai guda biyu, ɗaya na goye a bayanta, ɗaya kuma ta saɓashi a kafaɗanta, ta tallafeshi da hannunta na hagu. hannunta na dama kuma ta aza ruwa a kanta wanda ke cikin mazubi na roba kalar ɗorawaa. tana sanje da farin fatari wanda bai kai ƙasa ba, iyakacinsa guiwa, baƙar riga, sannan zanin goyonta kalar ruwan ɗorawa ne. jaririnta kuma yana sanye da fararen tufafi. Abayanta kuma mata ne gudaa biyu a tsaye a gefen hanya suna magana. Mace ta farko tanaa sanye da shuɗiyar doguwar riga wacce bata kai ƙasa ba, kanta babu ɗankwali, sannan tana ɗauke da mazubi na ruwa wanda yake kalar ɗorawa na roba. Mace ta biyu kuma, tana sanye da baƙin fatari wanda bai kai ƙasa ba, jan riga, kanta babu ɗankwaali, sannan ita ma tana riƙe da mazubi na ruwa wanda yake kalan ɗorawa. Mace mai ɗauke da jariirai tana tafiya ne a yayin da su kuma matan guda biyu, suna bayanta a tsayee a gefen hanya suna magana. Dukkanninsu suna tafiya ne a cikin daji mai ɗauke da korayen tsirrai wanda yake nuna yanayi na damina. Matan dukkansu sun yi yanayi da mata na karkara wanda kuma yanayi ne na safiya wanda ya ke nuna alˀadar mutanen karkara na zuwa ɗiban ruwa da safe.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

Wannan ya nuni ne da yanayi na bikin aure a Africa. Amaryan tana sanye da leshi. Launin ruwan kasa mai duhu da launin zinari. Tana sanye da hula dan kunne. Sarka da abin ado a kafadar ta. Da abin hannu dakuma wata jaka. Dukkan ninsu na murjani. Talminta ma yana da ado na murjani. Tana zaune ne akan chinyar ango. Wanda yake sanye da leshi, launin kore mai haske. Kansa babu hula. Yana sanye da sarka da abin hannu shima na murjani. Yana zaune ne akan farar kujera ta roba. Agaban amaryar da ango kuwa wani mutum ne. Sanye da riga da wando, ta atamfa. Mai launin ja da ruwan dorawa kansa babu hula. Yana sanye da bakin takalmi ya dafa amaryar. Abayan amaryar da ango kuwa da shi wannan mutumin. Wasu mutanene wasu a zaune wasu a tsaye. Daga hannun hagu wata mata ce, sanye da bakin riga da gwaggwaro a kanta. Yayin dakuma daga hannun dama wani mutum ne, sanye da riga. Mai launin kore mai duhu dakuma bakar hula. Shi kuma a tsaye. Duk kanin su wadannan muta nen. fuskarsu na ɗauke da farin ciki da annushuwa ne. Suna cikin ɗaki mee launin shuɗi.

Wannan shine wuri, wuri abu ne me mahinmanci a gurin mutanen da an kasance ana aiki da wuri a matsayin kuɗi a nahiyar Afurika, Asiya da sauran ɓangarori na duniya an yi amfani da su ne saboda suna da ɗorewa suna da sauƙin ɗauka kuma ana iya tantance darajarsu ta girma da nauyi. A Afirika ta yamma wuri sun zama mahinman ɓangare na kasuwanci kuma ana amfani da su wajen biyan haraji, sayan kayan kaya, sayan bayi da sauran abubuwa masu daraja kamar gwal, zinare, azurfa da dai sauransu. Wuri ba a matsayin kuɗi kawai ake kallon su ba suna wakiltan arziki matsayi da iko a cikin al’umma a wasu al’adu yawan wuri da mutum yake da su yana nuna matsayin tattalin arzikinsa hakan nan, ana amfani da su a lokutan bukukuwa a matsayin abubuwan ado, wuri abu ne masu sheƙa da santsi da jan hankali sosai suna da ƙarfi kuma ba sa lalacewa da sauri hakan ya sa suka zama abun dogaro a cikin al’umma. Ana samunsu da yawa a wasu yankuna bakin teku musamman a tsibirai wanda ya zama babban tushen fitar da su zuwa kasuwanni daban-daban a cikin addinai da al’adun Afirika, ana amfani da wuri wajen buɗe asiri da gudanar da al’amuran ruhaniya. Anfani da wuri ya ragu ne saboda zuwan kuɗaɗe na zamani kaman kwandalaye da takardun kuɗi duk da haka har yanzu suna da mahinmanci al’adu kuma ana amfani da su a cikin kaya na da na buhunhuwa.

wadan nan jerin kudadan naira ne da ake anfani da su a kasan nageriya kudadan sun hada da naira dari biyu wacce itace a sama kuma babba acikin jerin wadannan kudadan sai naira dari naira hamsin naira ashirin naira goma da kuma naira biyar wacce itace a kasa acikin jerin wadan nan kudadan naira dari biyu da naira dari anyi su ne da takadda yayin da naira hamsin naira ashirin naira goma da kuma naira biyar anyi su ne da leda kudadan da suke wadanda akayi su da leda wato naira hamsin zuwa naia biyar suna da sunan babban bakin kasa na najeriya daga bayan su a can sama a kasan sunan babban bankin kasan kuwa sunayan su ne da hausa daga can kusurwan kudadan na leda kuwa taswiran kasan nadzeriya ce dauke da launin tutan nadzeriya wato kore fari da kore a kasan taswiran kuwa tambarin babban bakin kasa ne na najeriya duka wadan nan kudade suna dauke ne da hotunan mutane masu mahimmanci wadan da sukai rawangani a najeriya da kuma al'adu masu mahimmanci na nijeriya duka kudadan suna dauke da suna yansu ne acikin manya-mayan yaruka guda uku na najeriya wato hausa yoruba da kuma igbo ana anfani da sune domin harkan kasuwan ci ciye da ciyar wa acikin ƙasan mu najeriya

Wannan yana nuna yanayin safiya, inda wani mutum ke tashi daga barci bayan ƙarar agogon faɗakarwa. Mutumin ya kasance Bature yana kwance a kan gado, cikin bargo mai launin fari. zanin gadon da matashin kai na gadon dukkaninsu farare ne a cikin ɗaki mai kwanciyar hankali. Ya miƙa hannunsa na dama don kashe ko rage ƙarar agogon. Mutumin yana cikin yanayin kasala, wanda ke nuni da cewa ƙarar agogon yanzu ya farkar da shi. Agogon yana kan wani tebirun katako ne da ke gefen gadon. Yana da salo mai hannun lokaci da na mintuna, wanda ke nuna ƙarfe biyar saura minti ashirin na safiya, Irin wannan agogon galibi yana da ƙara sosai, wanda ke da tasiri wajen farkar da mutane. Hoton yana wakiltar tsari na yau da kullun na tashi daga barci, musamman tare da taimakon agogon faɗakarwa. Haka nan yana iya nuna ƙalubalen da mutane da dama ke fuskanta, wajen tashi da wuri daga barci, musamman masu tashi da sassafen, don gudanar da al'amuransu na yau da kullum, kamar zuwa makaranta, wajen aiki, kasuwa ko kuma zuwa wani taro na musamman.

Wannan yana nuna wani mutum ne mai suna Oba Oba Remoye Nubesi ,wanda yake zaune akan wata kujera ta kaba, babu riga a jikinsa, ya luluɓe jikinsa da tufafi na gargajiya har zuwa ƙirjinsa, wanda ke nuna asalinsa na sarauta. Yana sanye da sarƙa a wuyansa, wanda shima alamun sarauta a al’adun masarautan Benin. Salon zamansa da dan murmushin da yake yi suna nuna nutsuwa amma kuma yana iya nuna ƙarfin zuciya duk da yana yi mai wahala daya fuskanta a rayuwarsa. Oba Oba Remoyon Besi, ka kasance sarkin masarautan Benin dake cikin ƙasar nijeriya a yanzu, daga shekaran alif dari takwas da tamanin da takwas zuwa alif tari takwas da ca’in da bakwai. Mulkinsa ya zamo abin tarihi, musamman saboda abubuwan da suka faru, dangane da hare-haren ɗaukan fansa da Burtaniya tayi a shekaran alif ɗari takwas da casa’in da bakwai, wanda ya kai ga faɗuwar masarautan Benin da kuma korar Oba daga mulki. Bayan harin da suka kaiwa Benin, masarautar ta rushe kuma aka tura Oba zuwa gudun hijira. Oba Oba remiwe, an kore shi zuwa kalaba a shekarar alif ɗari takwas da da ca’in da bakwai, inda ya rayu ƙarƙashin kulawar Birtaniya har ya rasu a shekarar alif ɗari tara da sha hudu. A matsayin sarkı Oba Oba remiwe nubesi, ya taka rawa wajen kare al’adun gargajiya da cin gashin kan masarautan Benin har zuwa lokacin da aka kameta. A lokacin harin an kwashe kayan tarihi na Benin, ciki har da shahararrun kayan ado da tagula ta Benin, waɗanda suke wakiltar al’adun masarautan da fasahanta mai zufi. Wannan yana nuna yadda mulkin mallaka ya shafi nahiyar afrika, da kuma irin juriyar shuwagabani, kamar Oba Oba Remiye Nobesi da suka fuskanci ƙalubale masu girma.

wannan tsohon gini ne na bulo da siminti mai ɓene hawa ɗaya an yi shi ne da bulo da siminti da kuma rufi na langa-langa yana da fuskoki guda huɗu a gini na sama daga fuska ta hannun hagu akwai taga guda ɗaya a gaban ginin kuwa akwai tagogi guda biyu daga hanun hagu da hanun dama sai ƙofa guda ɗaya a sama sai ƙofa guda ɗaya a tsakiya waɗannan tagogi an yi su ne gilashi da kuma ƙarfe a fuskar ginin haka zalika akwai sanduna masu goyen rufi guda huɗu a ginin da yake ƙasa kuwa daga hanun hagu akwai taga guda ɗaya wace aka yi ta da ƙarfe da gilashi a fuskar ginin daga ɗaya fuskar kuwa taa hannun hagu shima taga ne guda ɗaya a gaban ginin kuwa shima na ƙasa akwai sanduna masu goyen rufi guda huɗu wanda daga can hannun dama akwai igiyar shanya wacce aka ɗaura a tsakakanin waɗannan tsanduna masu goyen rufi an kuma shanya kaya akai su ma dai ginin na ƙasa akwai ta kofa guda ɗaya a tsakiya ga kuma benshi a gaban kofar irin waɗannan gidaje an fi samunsu a garuruwa waɗanda basu da tsare-tsare irin na birni kuma amfi bada su ne a matsayin gidajen haya.

Wani mutum ne sanye da shuɗiyar riga mai duhu da adon ja a wuyar rigar, hannun sa na dama sanye da agogo, yayinda hannun san a hagu sanye da murjani a tsintsiyar hannun sa yana busa sarewa. Sarewa tana da zurfin tushe a cikin waƙoƙin gargajiya na nahiyar afrika, inda ake amfani da ita wajen bayar da labara, al’adun gargajiya da bukukuwa. Wannan mutumin sunan sa Osayomore Joseph, fitaccen mawaƙin nijeriya ne daga jahar Edo, sananne ne wajen haɗa waƙoƙin gargajiya da saƙonni masu faɗakarwa, duk da cewa yawancin shaharan sa tana fitowa ne daga ƙwarewar sa a waƙa da hikayoyi, ƙwarewar sa wajen busa sarewa ya ƙara bambanta shi acikin duniyar mawaƙa a nijeriya. Salon busa sarewar Osayomore ya kasance mai ƙarfi da ɗaukar hankali, sau da yawa yana amfani da sarewa ne domin cike giɓin waƙar sa, inda yake haɗa kiɗa da waƙa. A cikin waƙoƙin sa, sarewa tana aiki a matsayin kayan bayar da labara, ta kan kwatanta sauti na al’adun gargajiya ko kuma yanayi, tana haɗa masu sauraro da tushe na al’adun su, a she sarewa ba kawai tana taka rawar tallafi bace amma tana zama ginshiƙin waƙar, tana kawo ɗanɗano da salo mai burgewa. Shigar Osayomore Joseph da sarewa acikin waƙoƙin sa zaɓi ne na musamman, domin yana bashi damar haɗa waƙar zamani da sauti na gargajiya daga al’adun Edo. A taƙaice, busa sarewar Osayomore Joseph ba kawai abun ƙawata waƙa bane, amma alama ce ta al’adu, ta nuna wadatar al’adun Edo, ta haɗa tsohon salo da sabon salon a zamani kuma ta tabbatar da matsayin sa, a matsayin ɗaya daga cikin manya.

Wannan yana nuna madafa a waje. Inda wata mata take zaune a kan kujera mara tsayi, kanta babu ɗankwali, ga kwanuka a gaban ta, da alama dai wanke-wanke take. Ga kuma wata ƙatuwar langa buɗaɗiya wanda a nan ne, take kifa kwanukan. A gabar matan kuwa wata yarinya ce sanye da jar doguwar riga wacce ba ta kai ƙasa ba, kanta babu ɗan kwali, kuma babu takalmi. A gefen matan kuwa mai wanke-wanke wata yarinya ce take tahowa wacce ta ɗan girmi wancan tana sanye da baƙin fatari, wanda bai kai ƙasa ba da kuma koriyar riga. Kanta babu ɗan kwali. Matan tana zaune ne a gaban wani gida wanda aka gina shi da jan bulo da siminti. Gidan na da ƙofofi guda biyu ɗaya a buɗe, ɗaya kuma an buɗe shi rabi ga wani yaro yana fitowa. Gefen gidan kuwa an kewaye shi ne da katako, da alama dai gona ce, domin ga dogayen tsirrai da bishiyu kala-kala. Matan tana zaune ne, a gaban gidan wanda yake shinfiɗe da rairayi. Ga kuma awaki suna kiwo, ga wata kaza ita ma dai tana kiwo. Inda matan take zaune kuwa tana wanke-wanke, ruwa ya zuzzuba wanda ya yi kamar caɓi. Madafa a waje a yankunan ƙauye na nufin gurin girki, da aka keɓe a wajen gida. Wannan al'adar tana da yawa a cikin yankunan ƙauye a duniya. Kuma tana taimakawa wajen saduwa da buƙatu na al'adu, muhalli da buƙatu na yau da kullum.

Wannan yana nuna taron sarakunan fada da al'ummar gari, a gaban wani katafaren gini. Wanda ke nuna cewa wannan taro ne na al'ada, ko gargajiya, tsakanin shugabannin gargajiya da al'ummar gari. Taron yana gudana ne a waje, a gaban wani farin gini mai dogayen ginshiƙai, da ƙofa a tsakiya. Wanda ke kama da fadar da aka yi ma ginin zamani. Aka kuma ƙawata shi da fitilu na zamani. Wurin taron fili ne mai kyau wanda aka tsara don irin wannan taro.. Jajayen dadduman da aka shinfiɗawa shugabannin, yana nuni da mahimmancin wannan taro, da kuma girmama shugabanni. Sarakunan fadan wa’yannan waɗanda suka sanya fararen riguna, su ne tsakiyan taron don nuna mahimmancin su. Al'ummar gari kuwa suna tsaye ne a gefen hagu da dama, sanye da kayan gargajiya da na zamani wanda ke nuna haɗin kai da mutunta al'adu da addinai daban-daban. Tsarin yadda mutanen suka tsaya yana nuna girmamawa da tsarin gargajiya. Gaba ɗaya wannan yana nuna alamar al'adun gargajiya na afirika, da irin rawar da shugabanni ke takawa, wajen haɗin kan al'umma.

Zuwa gaida Oba a gida, wannan yana nuna wata al'ada ce, inda mutanen Benin ke zuwa gaida oba. Oba wanda shi ne a matsayin sarki a wasu ƙabilun Niʤeriya kamar Yarbawa da mutanen Benin. Ana gudanar da wannan taron ne a cikin fada ko wurin taro na gargajiya. A wurin taron akwai jajayen daddumai da aka shinfiɗa alamar girmamawa al'amari na sarauta. Bango mai ɗauke da babban allo mai nuni. wanda ke nuna haɗin zamani da gargajiya. Oba yana zaune ne a wurin da aka ɗaukaka sanye da kaya na gargajiya. A hannun dama kuwa akwai mutane masu sanye da jajayen riguna suna riƙe da abubuwa na gargajiya kamar sandar sarauta wanda ke nuna matsayinsu na fadawa ko wasu masu muƙamai. Daga hannun hagu kuwa wasu mutanen ne da fararen kaya. Wasu da ri:ga wasu kuwa babu. Hannayen su suma ɗauke da abubuwan gargajiya kamar tsintsiya da dai sauransu. Mutanen da suka zo gada Oba suna durƙusawa ne a gaban Oba sanye da fararen kaya wanda ke nuna tsarki. Durƙusawar tana nuna tawali'u. Girmamawa da biyayya ga sarki. Kaya na gargajiya da abubuwan al'ada kuwa kamar sanda, hizga, murjani, fuskan mutum mutumi, tsintsiya da dai sauransu suna nuna alamar arzikinsu ne a gargajiyan ce.

Wannan waniˋ karamin littafiˋ ne mai gidaˋ-gidaˋ wandaˋ aka rubutu tsarin shiryeˋshiryeˋ dayaˋ shafiˋ lokacin gudanarwaˋ, ,fifikoˋ, da kumaˋ inganciˋ. Na farkoˋ a tsarin shiryeˋshiryeˋ anan shi ne lokaciˋ, amfaniˋ da lokaciˋ yanaˋ nufin sai ta wa’adin kammalaˋ aikiˋ, wareˋ isashen lokaciˋ don ayyukaˋ da gujewaˋ jinkiriˋ, tsarin lokaciˋ mai kyau yanaˋ tabbatar da cewaˋ an kammalaˋ ayyukaˋ ba tareˋ da tsananin gagawaˋ ko jinkinriˋ ba, hakan na yiwuwaˋ neˋ wajen amfaniˋ da kwanan wataˋ ko jadawalin aikiˋ wandaˋ zai taimakaˋ wajen bin lokaciˋ don cimmaˋ burin da aka sa a gabaˋ. Abu naˋ biyuˋ kuwaˋ shi ne gudanarwaˋ, gudanarwaˋ na nufin kulaˋ da aikiˋ, mutaneˋ, da hanyoyin daˋ ake buƙataˋ don cimmaˋ burin da aka tsaraˋ. Gudanarwaˋ mai kyau ya kunshi tsariˋ fifikoˋ da inganciˋ. Tsariˋ shi neˋ takaˋ maimai hanyan da za a bi don cimmaˋ manufofiˋ, tsariˋ ya kasuˋ kashi-kashiˋ ne yanaˋ nunaˋ matakan da za a daukaˋ kumaˋ yanaˋ la’akariˋ da yiwuwar ƙalubale, yin fifikoˋ yanaˋ tabbatar da cewaˋ ana mayar da hankaliˋ kan ayyukan da sukaˋ fi muhimmanciˋ da tasiriˋ akan wasuˋ, ta hanyar wareˋ ayyukan dakeˋ da bukatan gagawaˋ dagaˋ wandaˋ basaˋ bukatan gagawaˋ. Sai kumaˋ abu na karshe inganciˋ inganciˋ yanaˋ mai da hankaliˋ kan cimmaˋ sakamakon da ake so da ƙarancin ɓarnan lokaciˋ. Idan aka hadaˋ wadannan abubuwan sunaˋ samar da aikiˋ mai kyau daˋ kargoˋ.

Wannan yana nuna wani wurin bauta na gargajiya, wanda yake da alaƙa da addini ko al’adun gargajiya na Afirka. Wurin bautar, yana da rufin da aka yi da ciyawa wanda ke goye a sandunan katako masu zane. Zanen da ke kan sandunan, suna nuna hotunan addini, hotunan kakanni, ko alamomin al'adun mutanen yankin. Tsarin rufin yana kama da kusurwowi masu gangara zuwa ƙasa, wanda yake alama ce ta gine-ginen gargajiya na Afirka, waɗanda aka tsara don dacewa da muhalli. Akwai shimfiɗaɗɗen rairayi a muhallin, da wani sassaƙen mutum-mutumi mai ɗan girma a gaban wurin bautar, wanda yake nuna alaƙa da ruhi, tatsuniyoyi, ko bautar iyaye. Kyawawan bayanan da aka yi wa wannan mutum-mutumi suna nuna muhimmancinsa na addini ko al'ada, wanda kan iya wakiltar wani jarumin tarihi ko ruhin tsaro. Wurin bautar, yana cikin yanayin daji mai kyau, duba ga korayen bishiyun da ke bayan abun bautar, wanda ke ƙara wa wurin tsarki, nutsuwa, da yanayi mai kyau. Ana kiyaye irin waɗannan wurare saboda sun zama alamar asali, da tarihin al’umma, kuma suna da muhimmanci a al’adun gargajiya na wasu ƙabilu.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

Kiwon kaji. A Unguwarmu, a wurarenmu ba shi da wahala. Ana neman ɗaki ne, a sa fitila saboda ya dinga haska musu da raana da daddare suna cin abinci, a rufe ƙofofi saboda iska ko sanyi kada ya dame su. Sannan a samu abun ruwa, a ajiye musu wanda za su dinga shan ruwa da shi. Kiwon kaji yana da matuƙar sauƙi sosai inda mafi yawanci a cikin gida ake yin shi. Sannan kuma mai kajin yana kula da su sosai, yana ba su dukkannin lura da suke buƙata, daga abinci, zuwa abun sha, zuwa magani, da dai allurorinsu. Gabakiɗaya shi mai kajin, shi yake kula da shi. Sannan kuma yakan duba wasu irin kaji ya zuba, kuma wane irin magani za a ba su, ko kuma, wane irin abinci za a ba su? Masu ƙwai ne; ko kuma wanda ake tara su ne saboda nama? Duk yana cikin abin da ake lura wurin kiwon kaji.

Wannan yana nunaa wani yanki ne na karkara wanda yake da ƙananun bukka zagayayyu, waɗanda suke a matsayin gidajen zama na mutanen yankin. Bukkar tana da zagayayyen bango wanda aka yi da buloo da kuma rufii mai siffar ƙaho, ma’ana ya yi tsiinii a sama ya kuma buɗe ta ƙasa, wanda aka yi da iyawa don samar da kariyaa daga yanayi na zafii da ruwan sama. Akwai wata yarinya da take gudu a gaban ɗaya daga cikin bukkar, wanda ke nunaa cewa wannan wuri ne na zaman al’umma. Irin waɗannan gine-gine sun zama ruwan-dare a ƙauyuka, saboodaa suna da rahuusa kuma ana amfani da kayan ginin gida masuu sauƙi. Wurin yana cike da korayen ciyayi da bishiyoyi a gefen hanya, wanda ke nunaa yanayi na damina. Akwai filii mai yalwa tsakanin gidajen ko bukkuwa, kamar yadda aka saba gani a ƙauyuka inda ake gina gidaje nesa da juna don samun iska da sauƙin rayuwa. Irin waɗannan gidaje suna da yawa a cikin yankunan Afirka, Asiya da wasu sassan duniya, inda har yanzu ake amfanii da dabarun gini na gargajiya. Rashin tiiti mai kwalta ko gine-ginen zamani yana nuna rayuwa mai sauƙi ta gargajiya a irin waɗannan yankuna.

wannan na nu:na wani jana:ji na ko:jo: da ko:jarwar iliimin bo:ko a a:ʤi wata ma:lama ʧe sanje: da atamfa mai launin ʤaa ru:wan ɗaurawa da dai sauransu tana kan aiki ta ma:jar da hankali kan ja:ra ta hanjan sunkujawa kan te:burin kaɗan tana nu:na wa ɗalibai aikinsu ɗa:liiban suna zaune a kan ku:uʤe:ru da te:bu:ran ka:ta:ko ga kuma litttafai akan te:bu:rin wanda ke nu:ni da ʧewa ana gu:da:nar da dara:si kuma suna mai da hankali ga abunda ma:la:mar ke ji suna matakin makarantan fura:mari ne kuma ana ija gani ʧewa ɗa:li:ban suna da ɗan jawa a ʧikin aʤi ga wani ɗa:li:bi ja ta:ʃi jana magana da a:lama dai tamba:ja ja ke ko ba:jar da amsa aʤin jana da sauƙi ba tare da manjan ka:jan aiki ba akwai baƙin allo: a bangon aʤin na ba:ja wanda ake amfa:ni da shi don ko:jarwa akwai za:ne za:nan ja:ra da aka a:ʤe a bangon wanda ke ƙa:rawa a:ʤin kja:wun a:ʤi da ƙirƙi:ra ho:ton jana nuna wani janaji na ko:jarwa mai ʤan hanka:li inda mala:mar ke: ƙo:ƙa:rin sa:mar da haɗin kai da kuma nu:na ku:lawa ga ɗali:bai duk da ƙaraʧin ka:jan aiki wannan jana nu:ni da mahimmanʧin iliimi a ʧikin alumma da kuma tsa:rin ko:jarwa a maka:rantun karka:ra

wannan hannun wani ɗan mutun mutumi ne ɗaure da baƙin agogo tsintsiyar hannunsa wanda ke nun sarrafa lokaci sarrafa lokaci hanya ce ta tsarawa da sarrafa yanda ake raba lokaci ga ayyuka daban daban don ƙara aiki tuƙuru rage damuwa da jin ma manuufofi da a ka sa a gaba cikin sauƙi wannan yana nufin sanya fiifiiko tsara ayyuka da kuma da kuma samun daidaito tsakanin aiki rayuwan mutum da kuma hutu sarrafa lokaci ja ƙunshi abubbuwa da dama kaman tsayar da manufofi fayyace abun da ake son cimawa cikin ɗan lo:kaci kaɗan da kuma dogon lokaci yin abubuwan da suka fi muhimanci da waɗanda suke buƙatan gaggawa akan wasu ƙirƙiran jadawali yin amfani da kwanan wata ko manhajoji don tsara yini sati ko wata raba manyan ayyuka zuwa ƙananan matakai masu sauƙi sannan kuma mutum ya guji yin ayyuka da dama a lokaci guda don maida hankali kan abu ɗaya lokaci guda don inganta aiki da kuma rage kuskure lokaci yana ɗaya daga cikin albarkatun mafi daraja a rayuwan ɗan adam ta hanyan sarafa shi yanda ya kamata za a iya yin ma burinka rage damuwa kuma a rayu cikin kwanciiyar hankali ko da yaushe a fara da kananan matakai a kasance akwai tsari kuma a gina halaje waɗanda ke taimakawa don yin amfani da kowane lokaci yada ya dace

Wannan yana nuunaa wasan dambe na gargajiya a Afirka. Wannan yana nuunaa wasan dambe na gargajiya a Afirka. Wasan dambe na gargajiya ana yin sa ne tsakanin mutane biyu masuu cin gashin kansu, ko kuma suke wakiltar ƙungiyoyi daban-daban. A cikin zagayayyen wuri mai ɗauke da rairayi mai laushi da aka tanada don wasan. Wasan dambe na gargajiya yana da nasaba da al’adun gargajiya da bukukuwa, ba wai kawai wasa bane. Amma kuma hanya ce ta nishaɗi, nuunaa jarumta, samun kuɗi, motsa jiki, haɗin kan al’umma, da kuma kijaje al’ada. Mutane daban-daban suna da nasu salon damben da dabaru, dokoki da ƙa’idoji da suka sha bambam da juna. Masu dambe suna sa tufafi na musamman da suka dace da al’adunsu da kuma ƙungiyoyin da suke wakilta, kamar gajeren wando, gajeren faataari, guru, laja, safar hannu ta dambe. Kuma yawancinsu ba sa saka riga. Wasannin dambe galiibi ana gudanar da su ne acikin taaron al’umma, tare da rawa, kiɗa, kiraarii, da dai sauransu. Masu dambe suna yin shiri na jiki da kuma na ruuhaniyya, horo mai ƙarfin da bin tsarin cin abinci na musamman. Wasan dambe na gargajiya yana da muhimmanci har a jau, kuma ana ƙoƙarin kiyaye waɗannan nau’ukan wasanni a Afirka.

Wannan anaa nunaa wata rumfar kaasuwar ƙauye, wacce ta zama cibiyar ciniki don saye da sayar wa, musamman kayan gonar da aka girbe a wannan lokaci. Rumfar an yi ta ne cikin tsarii mai sauƙi, tare da rufin langa-langa da katako, sai kuma sanduna masuu goyon rufii su ma na katako, wanda ke ba masu saye da sayar wa inuwa.. A ƙarƙashin rumfar akwai mutane da dama, wasu a zaune, wasu kuwa a tsaye, suna gudanar da ciniki. Mafi-yawan abin da ake siyar wa a ƙasar rumfar nan ayaba ne, sai kuma sauran kayan lambu da suke a kwando. Mata sun fi jawa a ƙasan wannan rumfa a matsajin masu sayar wa, kuma ana iya ganin su ne cikin shigar gargajiya gargajiya suna zaune kusa da kayansu. Wannan yana nuna cewa kaasuwar tana mai da hankali kan kayan gona da ake noma wa acikin gida. Yanayin gaba ɗaya yana nunaa rumfar kaasuwa mai sauƙi kuma wacce ke zama wurin tattalin arziƙi da zamantakewa ga mutanen ƙauyen. Sauƙi da ƙayaatar war kaasuwannin karkara kuwa shi ne, suna da matuƙar muhimmanci wurin tallafawa rayuwar ƙananan manooma, da kuma tabbatar da samun abinci mai arha ga al’umma.

Wannan yana nunaa yanayin safiya inda wani mutum ke tashi daga barci bayan ƙaran agogon faɗakarwa. Mutumin ya kasance bature, yana kwance akan gado cikin bargo mai launin fari, zanin gadon da matashin kai na gadon dukkaninsu farare ne acikin ɗaki mai kwaniyar hankali. Ya miƙaa hannunsa na dama don kashe ko ragee ƙarar agogon. Mutumin yana cikin yanayin kasala wanda ke nunii da cewa ƙarar agogon yanzu ya farkar da shi. Agogon yana kan wani teburin katako ne da ke gefen gadon, yana da salo mai hannun lokaci da na mintunaa dake nunaa ƙarfe biyar saura mintunaa ashirin na safe. Irin wannan agogon galibi yana da ƙara sosai, wanda ke da tasiri wajen farkar da mutane. Hoton yana wakiltar tsari na yau da kullum na tashi daga bacci, musamman tare da taimako agogon faɗakarwa. Hakan nan yana iya nunaa ƙalubalen da mutane da dama ke fuskanta wajen tashi da wuri daga bacci, musamman masu tashi da sassafen don gudanar da al’amuransu na yau da kullum, ko makaranta ko aiki.